Suuraa kanarratti akkuma arginu muduraan kun reefu kan guddachaa jiruu fi kan hin bilchaanne yemmuu ta'u, muduraan kun bilchaatee nyaatamuudhaaf yeroo hammamii itti fudhata? Yeroo hammamiitti bilchaata?

Suuraa kana irraa arguu akkuma dandeenyuttii suuraan kun dhugaatii Itiyoophiyaa keesatti baay'ee beekamaa ta'eefi namoota hedduu biratti jaallatamaa kan ta'edha. Midhaan kanneen akka xaafii garbuu fi wantoota garaa garaa irraa hojjetamuu ni danda'a. Maqaan dhugaatii kanaa maali?

Akkuma fakkii kana irratti argamu namoonni kun karaa yookaan daandii konkolaataan irra deemu hojjachaa jiru. Namoonni kun karaa yookaan daandii kana fixuudhaaf yeroo hammamiitu isaan gaha yookan yeroo hammamii isaan fudhata?

Suuraan asirratti arginu kun namoonni sadii midhaan oomishame kana geejjiba garaa garaatiin fe'uudhaan midhaan oomishame kana raabsuudhaaf geejjiba irratti fe'aa jiru. Midhaan kunis maal maal isinitti fakkaata?

Akkuma fakkii kanarraa arginuttii jaarsolii kunniin farda fayyadamuudhaan , akka geejjibaatti fayyadamuudhaan naannoo tokkoo gara naannoo biraatti deemsa taasisaa jiruu, fardi tokko sa'aatii tokkotti kiiloomeetira meeqa deemuu danda'a?

Suuraa kanarraa akkuma arginutti, fakkiin isaa fakkii muduraadha. Muduraan kun biyya keenya keessatti kan biqilu biyya ho'aa biyya gammoojjii keessatti kan biqilu yommuu ta'u, baay'ee jaallatamaa fi kan baay'ee mi'aawu yemmuu ta'u, maqaan fuduraa kanaa eenyu?

Suuraa kanarraa akkuma arginuttii namoonni kun raayyaa ittisa biyyaa yemmuu ta'an biyya keenya keessatti seeraa fi dambii biyya tokkoo kan kabachiisanidhaa. Itti gaafatamaan yookaan hoogganaan olaanaa raayyaa ittisa biyyaa yeroo ammaa eenyu?

Fakkii kana irraa hubachuu kan dandeenyu, fakkiin kun kan argisiisu haroodhaa. Haroo sana biratti namoonni deemuudhaan sammuu isaanii haaromsuuf, bashannansiisuuf, namoota adda addaa faana wajjin yeroo dabarsuudhaaf kan itti gargaaramanidha. Bakki kun eessattii fi bakka kamitti argama?

Fakkii kanarraa hubachuu kan dandeenyu, biyyi sun biyya baay'ee bareedduu kan daandiin ishee seeraan hojjatame, magariisa ta'ee akkasumas gamoowwan gurguddaatiin kan marfamte yeroo ta'uu, mee biyyi kun maal jedhama?

Akkuma suuraa kanarratti arginu, suuraa kana irratti naannoo keenyatti kan argamu yommuu ta'u, wantoota uummama adda addaa qaba. Kanneen akka biqiloota, loowwanii yommuu qabaatu bakki kun maal jedhama?

Fakkiin Kun kan argisiisu tiraafikoota biyyaa keenya geejiba motora jedhamu bakka tokkotti deemaa jiruu waliin ta'anii namoota hedduu ta'anii deemaa jiran argisiisa fakkiin Kun.

Fakkii kana irraa akkuma ilaallu namoonni waaqa isaanii baga bacaqii gannaatii baanee booqa birraa geenye, baga kanaan nu geesse jedhanii waaqa isaanii kan galateeffatan; ayyaana Irreechaa yommuu ta'u, bakka garaagaraa keessatti kabajama. Bakka tokko caqasi!

suuraa kanarraa akkuma ilaalluttii mallattoon kun yookiin asxaan kun iddoo haaragalfii beekkamaa finfinnee keessatti adaamaatti akkasumas bakka adda addaatti kan argamu yommuu ta'u abbaan qabeenyaa haaragalfii kanaa eenyu?

Suuraa kanarraa akkuma argaa jirrutti bineeldi kun gaala jedhamuun beekamti. Yeroo hundaa bakka ho'aa gammoojjii ta'e jiraatti. Gaalli kunis bishaan al takka dhugdee, yeroo baay'ee turuu dandeessi. Gaalli tokko bishaan osoo hin dhugiin yeroo hammamii turuu dandeessi?

Akkuma suuraa kanarratti ilaalluu namoonni fardaan dhaabbatanii jiru, weellisaanimmoo fuuldura isaanii dhaabbatee weellisaa jira yookaan sirbaa jiraa, maqaan weellisaa kanaa eenyu jedhama?

Suuraa kana irraa akkuma arginutti, barattoonni barachaa jiru, garuu sababa tokkootiin kolfaa jiruu, gammachuudhaan barachaa jiru ,garuu sababa maaliitiif uffata mana barumsaa hin uffatiin isinitti fakkaata?

Suuraa kanarraa akkuma arginutti muduraalee mana keessatti kan itti fayyadamnuufi biyya keenya keessa baayyinaan kan oomishamu keessaa inni tokoo qullubbii diimaadha. Qullubbii diimaan faayidaa gara garaatiif oola. Fayidaa isaanii himi.

Akkuma fakkii kanarratti arguuf yaallutti bakki kun bakka itti namni itti yaalamu yookaan mana yaalaa yommuu ta'u namichi kun dhukkubsatee mana yaalaa kanatti yaalamaa jira. Dhukkubbiin namicha kanaa maal ta'uu danda'a?

Akkuma fakkii kana irratti arginu gamoo tajaajila addaa addaa kennuu dha. Tajaajila yaala ilkaanii, miidhagina dubartootaa akkasumas immoo bakka itti qoricha gurguran qaba. Gamoon Kunis kutaalee afur of keessaa qaba.

Akkuma fakkii kana irratti arginu fakkiin kun bakka jireenya namootaa yemmuu ta'u, manni jireenyaa kunis ammayyaawaa kan ta'eedha. Baay'ee mana bareeduudha. Manni kun wantoota kam kam irraa ijaaramuu danda'a?

Fakkii kanarratti akkuma ilaalluu, manni kun mana jireenyaa namootaa yommuu ta'u, mana jireenyaa yeroo duriitii, jechuun mana haala mana jireenyaa yeroo duriitiin kan hojjatame yommuu ta'u manni jireenyaa kun naannoo kamitti beekkama

Fakkii kanarraa hubachuu kan dandeenyuu, namoonni kun namoota mursiiti. Uummata muursii yemmuu ta'an meeshaalee aadaa isaanii gabaatti fuudhanii bahuudhaan aadaa isaanii calaqqisiisaa kan jiranidha. Fakkii kanarraa mee meeshaa kam beektu ? Maqaasaa waliin.

Akkuma suuraa kanarratti argamu, suuraan kun suuraa biqiltuu mana keenya keessatti argamu yommuu ta'u, biqiltuun kunis miidhagina manaaf baayyee gargaara. Biqiltuun kun biqiluudhaaf hammam itti fudhata?

Suuraa kanarra akkuma arginutti, suuraan kun meeshaalee mana ta'u isaa, itti gargaramnu keessa isa tokko yoommuu ta'u, meeshaaleen kun mukarra kan, hojjetaman yookaan kan, tolfamanidha. Meeshaale kana, eenyuutu itti fayyadama? yookaan gargaarama?

Akkuma fakkii kana irratti arginu dhangala'oon kun dhangala'oo nyaata garaa garaa qopheessuudhaaf kan itti tajaajilamnu yemmuu ta'u, dhangala'oon kun warshaa keessatti oomishama. Dhangala'oo kana oomishuuf meeshaa dheedhii kam fa'aa fayyadamna?

Fakkii kanarraa hubachuu kan dandeenyu jechuudha fakkiin kun kan argisiisu dhugaatii ammayyaa kan ta'ee kan garbuurraa qophaa'u yommuu ta'uu, fakkii kanarratti kan argitan kun dhugaatii maal jedhama maqaan isaa maal jedhamaa?

Akkuma suuraa kana irratti arginuu, suuraa kana irratti simbirroollee lama baayyee babbareedoo ta'anidha. Simbirroowwan kun maal jedhamu, maqaan isaanii eenyu?

Akkuma fakkii kana irraa hubannu manni dhugaatii fi manni bunaa yeroo baay'ee nyaata daldala bunaa akkuma dhiyeessaniin dhugaatii kanas ni dhiyeessu. Dhugaatiin kun maqaan isaa maal jedhama?

Akkuma fakkii kanarraa ilaallutti, fakkiin kun namoonni walgayii irra jiran argisiisa. Walitti qabaan walgayii kanaas obbo Dammaqaa Mokonnin yoo ta'an, waayee maalii haasawaa taasisaa jiruu yookaan maaliif wal gahan?

Akkuma suuraa kanarraa hubachuuf yaallutti fakkiin kun fakkii kitaabaati. kitaaabni kunis barreessaa Baahiluu Girmaa jedhamuutiin kan barreeffame yemmuu ta'u, kitaaba beekamaafi namoota biratti jaalatama guddaa kan argatedha. Waa'ee maalii haasa'a?

Fakkii kana irratti akkuma arginu, fakkiin kun kan argisiisu tamsaasa odeeffannoo garaa gara namni tokko nama biraatiif yookaan mootummaan namoota biraatiif kan odeeffannoo ittiin dabarsu yemmuu ta'u, baay'inaan Itoophiyaa keessatti kan fayyadamnu isa kana.

Akkuma, suuraa kanarratti arginu, suuraan kun, suuraa dubartiiti. dubartiin kun, Oromoo biratti baay'ee beekamtuuf jaallatamtudha. maaliif beekamte?,maaliifis jaallatamumma akkasi argatte?

Akkuma suuraa kana irratti arginuu dubartiin tun aadaashee uffata aadaa naannooshee uffachuudhaan namootaaf beeksisaa jirtii, qophiin kun bakka kamiifi yeroo kamitti raawwatame

Akkuma fakkii irratti arginu meeshaaleen kun meeshaalee manaa akkasumas naannoo hojiitti kan fayyadamnu yemmoo ta'u kan mukarraa tolfamanidha. Meeshaaleen kun gatii hammamiitiin gurguramu?

Fakkii kana irraa akkuma hubannutti, fakkiin kun, kophee guddaa namni dhiiras ta'e; dubartiin kan keewwachuu danda'u yommuu ta'u, garuu baay'inaan warra dhiirotaatu keewwata. kopheen kun waan namatti toluuf yeroo baay'ee:yeroo qorraa fi yeroo dhoqqeen jiru keewwatama. gatiin isaa meeqa?

Akkuma suuraa kana irratti ilaallu namoonni kun hawaasa naannoo tokkootii. Bakka lagaa dhufuudhaan suuraa ka'anidhaa. Namoonni kun namoota naannoo kamiiti? eessatti argamu?

Suuraa kana irraa akkuma arginu, dubartiin kun dibata tokko dibatteetti. Dibata kanas kan dibatteef sababa rifeensa bakka hin barbaachifnetti biqilu kana dhabaamsiisuuf yommuu ta'u, wantoota dibata kanaaf itti fayyadamte maal jedha?

Naannoon kun baay'inaan karaa fagoo yemmuu deemnu konkolaataa gurguddoo kan of keessatti qabuu fi bakka ka'umsaa konkolaatota gurguddoo yemmuu ta'u bakki konkolaataan kun itti argamu eessa yookaan maal jedhama?

Fakkii kanarraatti akka hubachuuf yaallutti fakkiin kun kan agarsiisu mallattoo biiroo investimentii fi industirii oromiyaa yommuu ta'u, industuriiwwan naannoo oromiyaa keessatti argamanirratti kan xiyyeefatuufi waayee isaanii kan ibsudha.

Fakkiin kun kan argisiisu, namichaa fi mana hojii isaatii kan argisiisudha. Namichis gammadaadha. Akkasumas, meeshaa tokko safaraa kan jirudha. Kunis, hojii isaa guyyaa haalaan raawwachuu isaa argisiisa.

Akkuma suuraa kana irratti arginu suuraa kana irratti dargaggoonni lama kubbaa miillaa taphaacha jiru. Kubbaa miillaan gosa ispoortii keessaa isa tokko yemmuu ta'u namoota meeqan taphatama?

Meeshaan fakkii kana irratti arginu meeshaa barreeffamaaf kan tajaajilu yemmuu ta'u, kan maxxansa adda addaf akkasumas biiroo hojjettoota adda addaatti kan arginu yammuu ta'u, maqaan meeshaa kanaa maal jedhama? Maaliif tajaajila?

Fakii kana irraa kan arginu geejjibaaf kan oolu keessaa isa tokko yoo ta'u luka sadi qabdi naafxaa yookiin beenzilaan kan hojjetu yoo ta'u maqaan ishii maal jedhama?

Akkuma fakkii kana irratti arginu dallaa Harar jedhamuun beekama. Dallaan Harar kun Harar keessatti kan argamu yemmuu ta'u kan turistoota adda addaa garaa garaatiin kan daawwatamudha. Dallaan Harar kun waggoota meeqa lakkoofsise?

Akkuma suura kana irratti arginu konkolaataan Kun konkolaataa namoota baay'ee of keessatti qabatuu fi fageenya guddaa adeemuudha. Konkolaataa itti tajaajilamnuudha. Konkolaataa Kun Al tokkotti namoota meeqa of keessatti qabachuu danda'a?

Akkuma suuraa kanarratti arginuu, hordoftoonni amantaa kiristaanaa kan ta'an uummanni ayyaana isaanii waliin ta'uun bataskaana laallibalaatti kabajachaa jiru. Ayyaanni isaan kabajachaa jiran kun maal jedhama?

Fakkiin kun kan ibsu, kitaaba irreechi mata dureen isaa "Irreecha Hora Arsadee " jedhu kan barreessaa Caalaa Sooriitiin kan barreefame, bara kuma lamaaf kudha sadi(2013) yommuu ta'u, kitaabni kun waayee Irreechaa hora arsadeerratti taasisamu seerasaa, sirnasaa kan agarsiisudha.

Iddoon kun iddoo bittaa fi gurgurtaa meeshalee mana ijaarsaa yemmuu ta'u namoonni lama kun bittaa fi gurgurtaa adeemsisaa jiru. Meeshaaleen mana yookaan iddoo kana keessatti argaman tarreessi.

Alaabaan kun alaabaa bulchiinsa magaalaa Dirreedawaa yemmuu ta'uu halluun isaa magariisadhaa. Garuu asxaan gidduutti argamu kun mallattoo maaliiti ibsa yookan immoo maal bakka bu'a?

akkuma suuraa kanarratti arginuu Obbo Muktar poolisii oromiyaatiif sirna badhaasaa gaggeessaa jiruu, yookaan immoo badhaasa kennaafi jiruu , sirni badhaasaa kun yeroo kam gaggeeffame?

Suuraa kanarraa akkuma argitanitti suuraan kun suuraa cuucii reefuu dhalatte: reefuu garaa haadhaa keessaa baate yemmuu taatu, cuuciin tun erga dhalatte guyyoota hammam taati?

Fakkii kanarraa hubachuu akkuma dandeenyuttii fakkiin kun fakkii konkolaataa yemmuu ta'u konkolaataan kun namoota dhukkubsatan yaalii hatattamaa barbaadan fuudhee manaa gara mana yaalaatti yookaan mana yaalaa gara manaatti geessuuf gargara. Maqaan konkolaataa kanaa eenyu?

Fakkii kanarraa akkuma hubannutti fakkiin kun kan argisiisu oduu simbirtuudha. Oduu simbirtuu jechuun gaddas ta'uu danda'a gammachuu yeroo hamma kana keessatti raawwate tokkoof uummataaf geessuuf yookiin dabarsuuf kan itti tajaajilamnu yommuu ta'u, eenyutu qopheessa?

Akkuma suuraa kanarratti ilaalluu horsiisa horii ammayyaawwaa ta'e nutti agarsiisaa, loowwan faayidaa adda addaa kennu dhaloota namaaf kennuu fayidaa isaan kennan eenyu fa'i? Maal fa'i?

Akkuma suuraa kanarratti arginu; bineensonni kun bineensota bosonaa namarraa adda bahanii bosona keessaa kan jiraatan yommuu ta'u, bineensota kana keessaa gadamsa arguu dandeenya. Gadamsi naannoo kamitti baayyinaan argama?

Fakkii kana irratti kan arginu Mana Barumsaa Fiichee Sadarkaa Lammaffaa egaan Biyya Fiicheetti kan argamu yoo ta'u Manni Barumsaa kun Barsiisotaafi Barattoota hammam of keessaa qaba?

Suuraa kana irraa hubachuuf akka yaallutti mucaan kun mataa isaa tolfatee Jira yookiin immoo hojjechiisee jira akkasumas haala inni ittiin rifeensa isaa sirreeffate kun maal jedhama

akkuma suuraa kanarratti arginuu dubartiin kun haasaa taasisaa jirti , haasaa waayee fayyaa irratti kan xiyyeeffatedhaa, hoogganaan yookiin itti gaafatamaan biiroo fayyaa yeroo ammaa kan itoopiyaa eenyudha?

Fakkii kanarra, akkuma arginu dubartin kun, fardarra ta'uun, uffata aadaa, uffatte jirti. Uffanni aadaa kunis, uffata Arsii fakkata. Mee dubartiin fardarra taa'uu hin danda'amamo?,hin danda'amu?

Suuraa kanarraa akkuma hubannutti dargaggoonni kun dargaggoota taphattoota kubbaa miilaa yemmuu ta'an kubbaa miilaa kana taphachuudhaaf qophii taasisaa jiruu. Suuraa waliin ka'aa jiru. Garee kubbaa taphattoota naannoo kamiiti?

Akkuma suuraa kanarratti arginu, suuraa kanarratti meeshaalee mana keessatti itti fayyadamnu akkasumas bakka hojiitti itti fayyadamnu yoo ta'uu meeshaaleen kun baayyee midhagoodhaa kan mukarraa tolfaman yemmuu ta'u, meeshaaleen kun tajaajila maal maalfaa kennu.

Meeshaan kun meeshaalee ijaarsa manaa keessaa isa tokko yemmuu ta'u namoonni yeroo mana ijaaran halluu garaa garaa mana keessatti ittiin dibuuf kan itti fayyadaman yemmuu ta'u al tokkotti yeroo meeqa fayyadamuu dandeenya?

Bakki kun bakka daawwannaa turistoonni adda addaa walitti dhufuudhaan kan daawwatan yommuu ta'u, kan yeroo baay'ee waggaatti turistoonni baay'een dhufanii bakka hawwata turizimii kana daawwatu.

Fakkiin kun meeshaa ammayyaawaa kan ta'e buna ittiin daakuuf kan gargaaru yemmuu ta'u; akkuma beekamu bunni biyya Itoophiyaa biyya keenya keessatti baay'ee beekamaa kan ta'edhaa. Meeshaan kunis buna daakuudhaaf nu gargaara. Qarshiin yookiin gatiin isaa hammam isinitti fakkaata?

Suuraa kanarratti kan arginu, maqaa madda odeeffannoo biyya tokko yemmuu ta'u, maddii odeeffannoo kunis, odeeffannoo garaagaraa kenna. itti gaafatamaan madda odeeffannoo kanaa eenyuudha?

Akkuma suuraa kanarraa hubachuuf yaallutti , namoonni kun namoota walitti qabamaniidha. Namoota hawaasa naannoo tokkoo yommuu ta'an, sababa tokkoo wal gahanii babbareedani waliin jiruu. Sababa maaliitiif wal gahan?

Akkuma suuraa irraa arguuf yaallutti bakki kun bosonadha. Bakka namatti tolu: namoonni adda addaa dhufuudhaan kan boqonna itti argatan: sammuu isaanii kan ittiin haaromfatan yommuu ta'u, bakka kanatti mucaan kun tapha maal jedhamu taphachaa jira?

Suuraa kanarraa, akkuma dandeenyetti, suuraan kun, kan ibsu ijoolleen qaama isaanii jajjabeeffachaa akka jiran kan argisiisu yemmu ta'u, hojiin kun, maqaan isaa eenyuu? yookiin kan maal akka ta'e hima?

Akkuma suuraa kanarratti arginu meeshaan kun meeshaalee konkolaataa waliin kan bitnu yommuu ta'u konkolaataa keenya cufuudhaaf banuudhaaf akkasumas sochii garagaraa ittii taasisuudhaaf kanitti fayyadamnudha. Meeshaan kun mallattoolee meeqa ofirraa qaba?

Akkuma fakkii kanarraa ilaallutti, bakki kun bakka tuuristoonni adda addaa dhufuun itti bashannani: daawwiidhaaf : suuraa adda addaa ka'uuf : namoota waliin dhufuun bakka itti bashannananidha. Bakki kun eessatti argama?

Akkuma suuraa kana irratti arginu, suuraa kana irratti, waanta halluu diimaa qabu ,meeshaa ijaarsaa ta'e, kan mana ijaaruudhaaf nu gargaarudha. Meeshaan Kun eessatti oomishama, waarshaa kam keessatti oomishama? akkasumas immoo maqaan isaa maal jedhama?

Akkuma fakkii kana irratti arginu fakkiin kun alaabaa naannoo tokkoo kan ibsu yommuu ta'u, calqaba diimaa, itti aansee magariisa itti aansee immoo diimaa yogguu ta'u gidduurratti odaan ni argama. Alaabaan kun naannoo kam ibsa?

Fakkii kanarraatti kan arginu meeshaa manaa biyyee suphee irraa kan hojjatamu yommuu ta'u, Bunafi wantoota adda addaa itti danfisuudhaaf nu gargaaraa. Meeshaan kun maqaan ishee maal jedhamuun beekkamti?

Aartistiin fakkii kanarraa argaa jirru kun, weellisaa Alii Birraa jedhamuun kan beekamuudha. Artistii Alii Birraa kun afaan oromoo dagaagsuu keessatti gahee guddaa taphatee jira. Artiistiin kun, lafa kanarraa boqotanii jiru.

Akkuma fakkii irraa kanarraa hubannuu fakkiin kan argisiisu oomishaaf oomishtummaa biqiloota ta'uu danda'a, wantoota midhaan callaas ta'uu danda'a. Oomishni kun hektaara meeqarratti oomishame?

Akkuma fakkii kanarratti arginu, fakkii kanarratti, meeshaalee barreeffamaaf tajaajilan keessaa isaan tokko yemmuu ta'an, iddo meeshaalee barreeffamaa itti gurguraman arguu dandeenya. Meeshaan kun maaliif tajaajila ?

Kuduraan kun baayyinaan kan oomishamu Itoophiyaa keessattii dha. Baayyinaan galgala galgala kan nyaatamuu fi kan garaatti hin ulfaannee dha akkasumas halluun isaa magariisaa dha. Maqaan kuduraa kana maal jedhama?

Fakkii kanarra hubachuu akka dandeenyutti fakkiin kun beeksisa waa'ee Manabarumsa sanaa kan himu, Mana barumsa olaanu Finfinnee sanaa ibsa kan jirudha. Manni barumsa kun gosa barnoota ammamma barsiisa?

Suuraa kanarratti akkuma arginu suuran kun kan agarsiisu dhugaatiiwwan lallaafaa gara garaa argisiisaa. Lallaafaawwan kunis dhamdhama garaa garaa akkasumas akkuma dhamdhama isaanii halluu garaa garaa qabuu. Biyya keenya keessa eessatti oomishamu?

Akkuma fakkii kanarratti hubachuuf yaallutti fakkii kanarratti namoonni seera kabachisiisan seera dambii biyyattii kabachisiisaa jira. Kun sirna tokko raawwachaa jiru maqaan sirna kanaa raawwatan maal jedhama?

Akkuma fakkii kanarratti arginu fakkii kanarratti alaabaa adda addaa argina. Alaabaan inni tokko alaabaa Itoophiyaa yemmuu ta'u, alaabaan inni lammaffaan alaabaa biyya kamii bakka bu'aa?

Akkuma suuraa kana irratti ilaallu suuraan kun kan ibsu meeshaalee harkatti godhatamu yookaan immoo meetii kan mormatti godhatamu, ta'uu ni danda'a. Gatiin meetii kanaa meeqa?

Akkuma fakki kanarraa arginu, fakkin kun alaabaadha. Alaabaa biyya tokkoo yeroo ta'u, haallu diimaa, adii, cuquliisa akkasumasurjii kan qabudha. Alaabaan kun biyya kam bakka bu'a?

Taphataa Neeymaar kan gaggeesse; taphataa Liiverpuul kan ta'e, AlHilaal taphataa Mohaammad Saalah bituudhaaf gaaffii dhiyeessee jira. Taphataan Neeymaar kun biyya kam keessatti dhalate?

Suuraan kanarraa akkuma ilaallu, kun suuraa kitaabaati. Mataa dureen isaa 'ATE- LOON' kan jedhamu yemmu ta'u, barressaa Asaffaa Tarrafaa Dibaabatiin kan barreffameedha. Kitaabni kun bara kamiittifi bakka kamiitti maxxanfame?

Akkuma suuraa kanarratti arginu kitaaba mat-dureen isaa "Furtuu Gumaa" jedhutu argama. Kitaabni kunis barreessaa Tashoomaa Guuttataa Qixxeessaatiin kan barreeffame yemmuu ta'u, kitaabni kun waayee maalii haasa'aa?

Akkuma fakkii kanarratti ilaallu fakkiin kun biqiltu dhalaa namatiif akka qorichatti kan gargaaru yemmu ta'u biqiltuun kun maqaan isaa maal jedhama?

Suuraa kanarraa akkuma argitanitti suuraa kanarra kan jiru kuduraalee naannoo keenya keessatti oomishaman keessaa isa tokko ta'ee, baay'inaan ummattoota Itoophiyaatiin baay'ee jaallatamaa fi fudhatama guddaa kan qabu yommuu ta'u, maqaan muduraa kanaa maal jedhama?

Suuraa kanarraa akkuma arginutti wantoonni kun wantoota naannoo keenya keessatti argaman fayyadamuudhaan teessoo garaagaraa akkasumas immoo wantoota mi'a irra keenyu adda addaa hojjachuuf kan nu gargaarudha. Meeshaan kana tochuuf nu gargaaru maal fa'i?

Fakkii kana irraa akkuma hubannutti, ijoolleen kun hordoftoota amantaa Kiristaanaa yemmuu ta'an, amantii isaanii dagaagsaa, Waaqaaf galata galchaa, faarfachaa jiru. Uffanni kun maal jedhama?

Akkuma suuraa kanarratti arginu, bakka jireenya namoota, bakka namoonni keessa jiraatu yemmu ta'u, mana citaa jedhama. Manni citaan kun maaliirra ijaarama? wantoota mana cita kana ijaaruudhaf gargaaran eenyuu fa'i?

Akkuma fakkiirra ilaallutti bakki kun bakka bitta fi gurgurtaa meeshaalee garaagaraa akkasumas, kuduraalee fi muduraalee yemmu ta'u naannoo kanatti namoota meeqatu jireenya isaa geggeessa?

Akkuma suuraa kanarratti arginu, suuraa kana irrattii gosa hojii keessaa tokko kan ta'ee, namni qarshii isaa gaafa keewwatu kanirraa fudhatuufii qarshiisammo gaafa barbaadu deebisee kan kennuuf gosa hojii keessaa isa tokkodha. Gosni hojii kun maal jedhama?

Meeshaalee qabdaan gara ithiyoopiyaa keessa gara biyyoota adda, addaatti, akkasumas, naaphii itiyoopiyaa keessa ta'e, iddoo garaagaraatti meeshaa dabarsuu fi kennudha.

Suuraa kanarratti akkuma arginu, mummichii ministeeraa kun yeroo aangoo irratti dhufu, waadaa galaa jira. Waadaan kunis ummata isaa eeguudhaaf seeraan bulchuudhaaf kan waadaa galaa jiruudha. Maqaan mummicha miniisteera kanaa yeroo durii eenyu jedhama?

Akka kanarraa hubachuun danda'amutti fakkiin kun afuuffeetiin baay'ee miidhagee kan argamu yemmoo ta'u, yeroo baay'ee dubartiin tokko deessee gara manashee yogguu deemtu, haala kanaan mana ishee miidhagsanii bakka ciisichaa ishee miidhagsanii eegu. Afuuffeen kun halluun isaa maalidha?

Suuraa kana irratti akkuma arguu dandeenyutti nyaanni kun yeroo jalqabaatif biyya xaaliyaan keessatti beekama ture. Garuu yeroo ammaa biyya keenya keessatti biyyoota adda addaatti oomishamaa jira. Maqaan nyaata kanaa maal jedhama?

Suuraa kanarratti kan arginuu hordoftoota amantaa kiristaanaati. Kan aadaa gaggeeffamu yommuu ta'uu dubartiin guyyaa saddeettama dhiirri guyyaa afurtamatti kan cuubaman yommuu ta'uu maqaan barmaatii kanaa maal jedhama?

Akkuma suura kana irratti arginu suura namoonni yookiin hordoftoonni amantaa kiristaanaa faaruu bataskaanaa faarfachaa jiru. Meeshaan mucayyoon qabattee faarfachaa jirtu kun maal jedhama?

Suuraa kanarraa akkuma hubannutti manni nyaataa, manni dhugaatii mana kana keessatti bunni ni argama. Bunni ni danfa namoonni buna danfisan kunis aara aarsu buna danfisu. Aarri kun baay'inaan eessatti argama?

Fakkii kanarra kan arginu nyaata aadaa baay'inaan shawaa keessatti kan beekamu yommuu ta'u, maqaan isaa marqaa jedhama. Dhadhaatiin, dammaatiin nyaatamuu ni danda'a. Marqaan kunis xaafii adii fi diimaa irraa hojjatamuu ni danda'a. Baay'inaan marqaa kana yeroo maal hojjatatu?

Akkuma suuraa kanarratti arginu, suuraa kanarratti balalihiinsi Itiyoophiyaadhaa gara Jibuutiitti godhamu torbeetti yeroo kudha torba ta'uuf jira. Fageenyi Jibuutiin Itiyoophiyaa irra qabdu ammami?

Akkuma suuraa kana irratti argamu, manni nyaataa nyaata baay'ee walitti makuudhaan akka nyaaata tokkootti dhiyeessuudhaan nyaata kanneen akka raafuu gurraacha, shiroo, dinnichaa fi kanneen kana fakkaatan walitti makuun qopheessu. Maqaan nyaata kanaa maali?

Fakkii kanarratti kan arginu Aasxaa yookaan mallattoo Konkolaataa isa guddaa namoota altokkotti namoota baay'ee qabaachuu kan danda’u irratti kan argamu yommuu ta'u, maqaan Konkolaataa kanaa naannoo keetti maal jedhama?

Akkuma fakkii kanarratti arginu, fakkiin kun, meeshaalee mana naannoo keenyatti ykn mana keenya keessatti itti fayyadamnu yemmu ta'u, tajaajilli isaas meeshaalee adda, addaa irra kaa'uuf, akkasumas, taa'uumsaf kan gargaruudha. meeshaaleen kun maal, maal irra tolfama?

Fakkii kana irraa kan ilaallu dhugaatiiwwan biyya keenya Itoophiyaa keessatti kan baay'ee beekamanii fi jaalataman yommuu ta'u, meeshaan dhugaatii aadaa kana qopheessuuf tajaajilu maal jedhama?

Akkuma fakkii kanarratti arginu fakkii kanarratti kan argamu konkolaataa yemmuu ta'u, biyya alaa keessatti kan oomishame dhufu biyya keenya keessatti konkolaataan kun namoota baay'ee harkatti ni argama.

Akkuma fakkii kana irraa hubannu dubartiin Kun faayya garaa gariin faayyamtee jirti; adda ishee irra, morma ishee irra faayya garaa gariitu jira faayyi Kun maal jedhama ?

Akkuma suuraa kanarratti arginu, suuraa kana irratti asxaa yookaan mallattoo waa tokko ibsu arganna. Mallattoon kunis ,kan Oromiyaa keessatti fayyadamnu yemmuu ta'u, mallattoon kun, kan maal jedhu bakka bu'a?

Fakkiin kun akkuma argarsiisutti ibsuuf yaalametti fakkii awwaalcha namaati. Maqaasaa barreesseera akkasumas guyyaa dhalootaa fi yoom akka addunyaa kanarraa boqote kan ibsudha. Kanaafuu bakka awwaalchaa jechuu ni dandeenya.